niriba lagim ʒɛ zuŋ ti tali puuni bɛ laɣim zaya pubipu buu nuu zuɣ' bɛ laɣim laɣim mi ʒɛ tɛbuli kpala kpla gbani ʒɛ kuɣisi zuɣ' ka bɛ zaɣ' bɛ paɣ' ni ka o za bɛ tuuni zuɣ' saa zan baɣ' bɛ tuuni ka yɛri yɛtuɣ' kugisi nyɛla din bɛ zuŋ maa puuni ni tɛbuya zan za be sunsuuni ka paɣ' maa nyɛɛsi ka buku nim shɛbi bɛnyahira puuni

Kom pam n doya ka kom maa namgbani kpaŋa na ka niriba laɣim ni maa ni niriba maa puuni shɛba dabi mi ka shɛba ziya shɛba zila kuɣu bihi zuɣu ka bi puuni so gbaya taha bihi mini mŋana gba zaa nyɛla dini taɣi kom maa puuni kom maa nyɛansi ka mori bihi bɛni niriba maa puuni so ye la liiga zɛɛ ka so mi nyɛ ŋuni pili zipiligu.